Egi nindeeba nenyawawa eyemereire aheitaka eyine omunwa muraingwa ahanyindo yaayo nihatukura obuseeri bwayo hariyo obunyasi

Aha nindeeba barundana engooma baziteka ahansi hariho enteebe yebiti rwagati bakwasaho ebiti biri nka ebibatinda aharutindo, omurubajju.

Nindeeba omushaija eyemereire omu maizi akwitse akaguha yaaheza kukwata ekyenyanja ariyo naakirengyeza ahaiguru y'amaizi

Nindeeba ekisiika omumaisho hateireho akatebe kasigirwe omubazi gurikwiragura aha kisiika hariho eky'okukyajingiramu amashanyarazi

Aha nindeeba hariho eryato hashutamiremu omuntu ripakingire yaryegamiza ekiti arikwitsye nayenda nk'okurugamu kushuuma ahansi

Nindeeba aha hariho ekisiika hariho n'emyenda etabwiremu ebitambi n'ebiteteeya by'abakazi ehanikiire aha rwooma

Aha nindeeba hariho emiguha erukyire, ezingazingyire eruzirwe hamwe, esigyirwe omubazi

Ezi nideba nengiri z'omu kishaka we erimu nerya ebinyansi endiijo yayemereza omumwa enyima hariyo ekiti kigwire ebindi byemerire

Ahaa nindeeba hariho abantu abamwe bateeka amaju abandi bayemerera hariho okwaitse ahamanyanya enyuma yaabo hariyo ekishaka ondiijo ajwaire esaati ya kinekye

Aha nindebaho omuntu ashutami aha byoma arinka arukwostya, omu rubaju harumu ekidongo

Aha nindeeba emiti eri omu rubaju eyetoreire amaka g'abantu harimu n'emitumba omunda y'emiti

Aha nindeeba hariho egaari komiireho ebitookye etegyeise ekiti ebitookye bikomiise bisengiize akadeeya omurubaju rwegaari egaari eriyoonka

Aha nindeeba hariho amaizi abantu bashumamu bingyi, abandi binami obuseeri nindebayo orushoozi ahansi yarwe harihe ebizimbe